Dabba mini paɣaba n ʒiya n diɛmdi kaya ni taada diɛma dabba maa ŋmɛrila dala ka paɣaba maa shab wora ka dabba maa shab yɛ bin ŋmahi ka ŋmɛri dawulɛ nima

Daani ka niraba biɛni niraba maa galisiya pam doo n chɛna ka pili zipili piɛlli ka so jinjɛm ŋmaa ka so mii yɛ goɣa dozim ka so jinjɛm waɣanli Loori nim n ʒɛya ni moto nima shab tola katalɛm ka kohari kubɛ nima

Gamo n niŋ ka taabo nim ku kabisi pam doya ka bi lo gbaŋ soŋ ka tia ʒi duri maa nyaanga duri maa taabo nim maa kabisi kabisi mi ka piligi

niribaanu n bɛ do puuni da ba nyɛna bɛ baanahi paɣ' nyɛ zaɣ' yino dabibaata zami ka do yino mɛni paɣ' ka bɛ ʒɛya paɣ' maa kompɛwuta tamila o tuuni amɛrikan ƒɔlaki gba nyɛla din bɛ dini tɛbuli gba zami ka koliba nim tam di zuɣ'

Daani ka niraba galisi paɣaba bi koharila ʒɛ gbana shab kohari alibarisa ka shab kohari naanzuwa ka shab kohari Boraadɛ nima

kotuni ka niribaanu bɛni bɛ yɛla shɛbi yɛ kotu sabila sabila ka niribaayi ʒɛya be bɛ yɛ kotu ka so kpɛ buɣisi puuni ka wuɣ' o nuu zuɣ' saa ka zaŋ o nuu din bala ti pa buku zuɣ' tɛbuli ʒɛya ka kolibanim tamiya ka kom bɛ di puuni

Laa n ʒɛya ka bindirigu bɛ di puuni boraadɛ gala ni zaham n ti pahi ni kpam di zaa bɛla laa maa puuni boraadɛ maa nyɛla dibaanahi ni boraadɛ kaba dibayi ka gala maa nyɛ dibata ka zaham maa ka bi chɛrisi chɛrisi li n niŋ laa maa puuni ka di zaaha tam teebuli maa zuɣu